Enjuki bwe zibeera nnyingi nga zikuŋŋaanye gye zisula mu muzinga, kye tuli okulaba wano eno, ng'enjuki zikuŋŋaanye mu muzinga we zisula nga ziri ggezaako kola eby'okulya byazo bye tumanyi ng'omubisi.

Enjovu nga ziri ku luzzi ziri kunywa amazzi zikuŋŋaanye, enjovu ekulu awamu n'ennyana yazo nga ziri wamu ziri kugezaako okunywa amazzi.